Dako otingo ter i wiye tye ka wot i teng got i wi got tye ka wot me cito gang enini tye i wi otyeno i teng got man tye i ye yadi

Mon silam ma guboyo wigio gin gugure kacel kun gitye ka cat jami ma kiketo i kavera jo mukene gubedo i wi got gugure kacel.

Alama pa Uganda ma kicweyo acweya kiketo i kor wall madit alama man kiyubo maleng ata kun kiketo cal owelo tye iteng alama man ki bene yadi tye itenge.

kic mawong gugureo yungcel ki yako mukene bene gugure yungcel mukene tye ka kubu kingi kun gigabe i kum lawotgi kic ka gugure ku man giyubu bonggi ma moo kic nongone iye moo kic man ber pi yotkom pa dano kun cango two macalo two mukene kitiyo kede i cai mukene ticce dwongo ata

Eni tye centa ma tye ki yo ma a ki tung kany ceto bare iyo acel mabor ma mutoka ti ngwec iye dano ti wot iye ki bene iyo ma a ki tung ka eneni odi tye iteng yo tung ryo weng tungcel tye ot ma kicweyo ot bati aryo ma kicweyo ki tungcel ka eni tye ot bati ki yat inyime ki bene dano gumoyo bongo icel ki bene kicelo gang enio ki lum bene ti dongo ingete ka yaka tung kaca got tye madwong.

Coo aryo matye i yeya , yeya man bene tye i ye backet laco acel acel tye ka gwelo pii wek yeya mol acel ocung acunga ki bene iteng tung kacani tye i iye yadi ki lum matye idongo iteng pii nam man ki bene tye i iye brig gin man konyo dano me ngolo wi pii ki jo mukene bene tye kawot iwi dam eni

Ot lum aryo tye i dyang kal man malac wiye pe tye maber dok varanda pe tye maber. Wi ot man ka mukene ki bolo iye okolo ki bene tuko tyen tuko bene tye i dyang kal ki yadi ki yen mukene bene orumo dyang kal mano.

Dako man obedo i wi kom kun en nongo tye ka cato jami acam ma tye iye tye lee ma gang ma kicamo tye geno geno type ma padipadi ki bene atudu winyi mogo madwong gang en obedo tye ka kwano buk dok oruko gin ma ki bowyo ki dog ku um ki bene i ngeye tye pikipiki ma kicibo ma nongo ki tye ka kelo jami dok gubedo i dyang kaal malac.